Duu n zaya ŋɔ kpambi n laɣim di puuni ŋɔ gana tingbani zuɣulan nyela ŋun be di puuni o mini so ti la tab nuhi bɛ zaa yela liiga piɛla ka ye kootunim m pa di zuɣu so gbubila waliɣu.

Duu m bo ŋɔ zamaatu bin laɣim din ni ka zabira bɛ gbubila tuuta zamaatu maa yela liiga piɛla ka ye kootunim n tam di zuɣu so tɛɛla o nuwa so nyela ŋun gbubi kamara n ŋmaariba so gbubila kuɣu zuɣu saa kuɣusi maa shɛli nyela din do tiŋa.

Mashini n zaya ŋɔ mashini maa nyɛla ŋun ʒiri binyara kamani loorinima loori balibu balibu zaɣpiɛlli zaɣdozim shɛli nyela zaɣʒee ka niŋ zaɣvokaɣili ka shɛli nye zaɣtanpiliŋ.

Kompeni duri n zaya ŋɔ tihi nyela din gili li ka palli doya ka teraafik zaya ka loorinim deei teraafikmaa gbuni loori tampiliŋ ni loori ʒee ka gbambili ʒee ʒi teraafik maa gbuni.

Palli n boŋɔ niribi nyala ban dolli palli maa bɛ nyala dɛmdɛmdiba so tola takaweya bɛ pɛla ƶipɛli yaayɛ liga yaayɛ ginjɛm yaayɛ bigbila kikahi ka so mŋɛri luŋa.

Vuhum shee m bo ŋɔ kpukpalisi nyela din biɛ din ni kpukpali tii maa nyela din peenti zaɣpiɛla ka teeku do di nyaaŋa takayuyanim biɛ din ni ka paɣa ʒi din ni vuhira kom subu shee gba nyela din bɛi din ni ka doo biɛ din di suri kom.

mopiɛlliguni m bo ŋɔ zamaatu nyela ban ba laakunima n doli soli maa soli maa nyela din mali kunkuni shɛbi durila kunkuni maa shɛbi mi na bi du paɣa ni dabba shɛbi zaŋla binyara vuli bi zuɣuri shɛbi yela nɛɛn buluu shɛbi pili la zipili buluunima.

Duu m boŋɔŋɔ hɛdrɛsa duu n boŋɔ niri baata nyɛla ban bɛ duu maa puu ni niri baa Yi nyala paɣaba ka nin vuɣu yino nyɛ doo paɣaba maa puu ni nin vuɣu yino pala sariga ka nin vuɣu yino ƶanŋ bɛni n ƶanŋ kava doo ƶuɣu ka kalanda nim nyɛ din tabi duu maa puuni.

Duu n bɔŋɔ kuɣu nyɛla din ʒɛ dinni ka dufɛya pa di zuɣu ka gbaŋ nyɛ din dɔ tiŋa ka bindirigu teebuli tam dizuɣu ka kopubihi tam di zuɣu ka fulawaasi ʒɛ di luɣulini ka anfooninima yiliyiliya

Jaara m bo ŋɔ jaara maa pɛɛntila zaɣpiɛlli ka ka kuɣusi ʒeya ŋmana paɣibu shee bɛini ka fookunim yili zuɣu saa ka kolibanim tamya ka anfooni tabili ka kopunim tamtamya duɣuli shee gba nyela din be din ni.

Duu m bo ŋɔ duu maa mi nyela lahabali tibu duu zamaatu nyela ban be duu maa puuni dabba ni paɣaba teebulinim nyela din be duu maa puuni ka paɣa nyela ŋun ʒi teebuli maa gbuni ka gbubi layitop ka do nye ŋun ʒiya ka gbubi pipa.

Binyara malibu shee bi zaŋla taabo m mali alɛpeli m mali ninkpara o mali kambuu gba ka mali pon ka mali dinkpari tibani ni buku ni pɛɛnsili ni agogo ni waliɣu.

Zamaatu nyela ban laɣim loori nyela ban zaya ka niribi maa ʒi di yaɣali yaɣali bɛ nyela ban zaŋ bii zali bɛ tooni ka o gbubi taabo laasabu ka bi sabi namba m pa di zuɣu loori maa nyela loori sabinli o tooni bɛ zaŋla tan dozim pa paɣa ni dabba nyela ban be din ni bɛ shɛbi niŋla noose maks shɛb bi niŋ bɛ shɛbi yela liiga sabila paɣa maa nyela ŋun ye liiga cherichera ka lo o zabiri nyaaŋa.

Teeku m bo ŋɔ niribaata nyela bin baɣi teeku kom maa kuɣusi nyela din baɣi teeku kom maa niribaayi yela liiga ʒehi ka so jinjam ŋmahi ninvuɣu yino nyaɣi la baagi di puuni.

Kuyili m bo ŋɔ zama nyela ban be kuli maa puuni bɛ tila tantɛnima paɣaba mini dabba m be kuyili maa shɛbi yela liiga ʒehi ka shɛbi ye liiga sabila kpiimbi daadaka m bo ŋɔ Shikurubila nyela ŋun ʒe kum adaka maa gbuni.

Piibu piibu shee m bo ŋɔ piibu piibu adaka n ʒeya ŋɔ ka shɛb pii ka zaŋ niŋdi adakanim maa ni paɣaba nyela ban biɛ din ni ti tabili dabba shɛb yela chinchina liiga ka shɛb ye shitori liiga so yela liiga ʒee ka so ye liiga tampiliŋ shɛb yela liiga piɛla.

Matuuka yihirigu tɛɛsa m bo ŋɔ matuuka yiɣirigu nyela ŋun kana ti zani din ni matuuka yihirigu maa nyela zaɣpiɛlli niribi nyela bin shee na di puuni bɛ zaa nyela ban gbubi kamaranima n zan kpankpani so zaŋla liiga piɛlli n vuli o zuɣu so yela liiga dozim ka shɛb pili zipiliti ka shɛb bi pili zipiliti so bɛni nye.

Contiraata tumbu shee m bo ŋɔ katapila nyela ŋun ʒe din ni katapila maa nyela zaɣʒee niribaayi nyela ban ʒe katapila maa nyee maa gbuni bɛ pilila zipili ʒehi ka ye liiga ʒee ka di booibooi yino nyela ŋun niŋdi koll yino nyela ŋun gbubi buku.

Salima gbibu shee m bo ŋɔ zamaatu nyela ban laɣim din ni bɛ sala takayuhi ni sampahi kpaŋa ka niribi benbe di puuni ninkura ti tabili bihi n yaari salima maa shɛb biɛla kom maa puuni n pahiri salima maa ka shɛb mi biɛ kpaŋa.

Zama m-bɔŋɔ zama maa nyɛla ban laɣim paɣiba ni dobba n-tori ayirimo bɛ gbubila samboodinima samboodi piɛla zaɣ'buluu zaɣ'pinki.

Zamaatu nyela ban laɣim ka tɔri ayirimo bɛ ku gbubila samboorinima bi tooni ŋun ʒiya maa gbubila sipiika ka ye liiga sabinli paɣa nyela ŋun ʒe o luɣuli ka pili zipili vakaɣali so gba nyela ŋun ʒe o nyaaŋa ka zaŋ o nuu pa o zuɣu ni so gbubi la fon n ŋmahiri ba.

Zamaatu n laɣim ŋɔ dabbaayi ti pahi paɣabaayi nyela ban za bɛ tooni doo maa so yela liiga vokaɣili ka pili zipiligu paɣa maa ye liiga piɛlli zamaatu maa ʒirila baaginima bɛ chɛbi yela chinchina nɛma.

Binkobiri wumsibu shee m bo ŋɔ kpukpali tihi nyela din biɛ din ni wobiri ka bi wumsiri ni wobisabila niribi nyela ban zaŋ loori na ti zali ka ʒeya shɛb zaŋla fonenim kpa n ŋmaariba paɣabaayi ni dabba.

Gana jina duu m bo ŋɔ bɛ nyela bin laɣim n niŋdi piibu piibu ka zabili niŋ soojanim nyela ban biɛ di puuni shɛbi yela liiga piɛla ka shɛb ye liiga sabila ka niŋ noosimaksnima shɛb ʒimi ka shɛb zaya.

Duu m bo ŋɔ zamaatu nyela ban laɣim duu maa ni taliviisa dibaayi nyela din tabi dikpuni ka di yihiri anfooninim na zamaatu maa puni niriba ayɔbu nye ban za bi tooni bɛ yela liiga sabila sabila shɛbi nyela ban gba ʒe kuɣusi zuɣu ka ye liiga sabila bɛ zaa nyela ban bi pili zipilisi baaginima nyela din za bi tɔhini.

Palli zuɣu m bo ŋɔ tihi pam nyela din ʒe palli maa yaɣili loori n tam palli maa zuɣu loori maa nyela zaɣdozim ka bi lo dari pa loori maa zuɣu ka niribi tam loori maa zuɣu ka gbubi gaɣidozima shɛb pili zipiligu dozim shɛb bi pili.

Paɣa n ʒiya ŋɔ paɣa maa nyaaŋa kodunim nyela din ʒeya n ti pahi tihi niɣi nyela ban kuli chani gilindi ni maa ni paɣa maa tooni toli nyela din ʒeya ka o gbubi tuliga o suula nyuli mini boraadei zali m pii niŋ toli maa ni n tɔra silibanim nyela din ʒeya taha mini payin gba nyela din zaya tahapɔŋ nyela din zaya ka gaɣi dozim za ni maa ni paɣa nyela ŋun za o nyaaŋa ka so jinjam sabinli ka ye liiga buluu paɣa so gba nyela ŋun ʒi tiŋ kuɣu.

Kuriti nyela din zaya tuutanim goli goli li gana tuuta gba nyela din biɛ din ni gana tuuta maa nyela zaɣʒee zaɣdozim zaɣvakaɣili ka ŋmarigi maa nye zaɣsabinli shɛli gba nye zaɣʒee ka goli pa di zuɣu zaɣpiɛlli ni saŋmariga shɛli man nye zaɣvakaɣili zaɣdozim.

Salima gbibu shee m bo ŋɔ masheni ka bi nye ŋun mali gbiri li niribi nyela ban laɣim ʒi di gbuni bɛ pilila zipili tampilima so yela liiga buluu ka so ye zaɣsabinli ka di niŋ zaɣdozim ka so ye zaɣʒee mashini maa yaɣashɛŋa nyela zaɣʒehi.

Duu m bo ŋɔ zamaatu nyela bin kuli palli duu maa ni lahabali wumbu shee m bala ka bɛ ʒiya wumda shɛb ʒimi shɛb ʒela zuɣu saa paɣaba ti tabili dabba do so biɛ bɛ sunsuuni ka gɔbi chinchini shɛb yela nɛɛn piɛla ka pili zipiliti shɛb bi pili zipiliti.

Gana jina duu m bo ŋɔ gana tuuta nyela binlo shɛli ka anfooni dibaayi tabili niribi nyela ban laɣim jina duu maa ni shɛbi yela liiga piɛla shɛb liiga sabila shɛb liiga buluu kot of ham maa nyela zaɣʒee.

Daani m bo ŋɔ mo daa maa puuni kobiɛɣu ni batibati bela daa maa puuni lotokiyosi nyela din be daa maa puuni ʒemaatu nyela din be daa maa puuni yino bari la moto ka yino ʒi payin.

vootɛbu shee m bɔŋɔ paɣa n zaya la n zaŋdi binshɛɣu niŋdi bɔngɔ maa ni ka n nyɛ ka bin waɣinli zaya zaɣi piɛlli n nyɛli ka bɛ sabi vootɛbu pa di zuɣu ni Ghana flaake ka n nyɛ ka niriba zaya niriba zaya la ka n ʒen ʒeya ka doo zaya ka pri namda ʒee ni jinjɛm sabinli.

Dibu duu m-bɔŋɔ paɣiba ata nyɛla ban be dini niriba ayi yela liiga piɛla ka yino ye shitɔɣu liiga yino maa nyɛla ŋun gbubi tahibila ka bindira be di puuni bindira balibu balibu nyɛla din be duu maa ni kamani puhigu paya.

Yili dundoŋni m bo ŋɔ yili maa nyela din pɛɛnti zaɣvokaɣili boduuwa dibaayi nyela din pa voraanda maa ni paɣabaayi nyela ban ʒiya n tɔri saɣim buhi ayi gba nyela ban be dundoŋ maa ni busabinli ni buʒee noo gba nyela ŋun bɛni nosabinli.

Zamaatu n laɣim ŋɔ tihi nyela din ʒe be tooni Zamaatu maa zaa gbubila kpahi ka wuhiwuhi li zuɣu saa bɛ nyela ban gbubi binkobigu ka wuhi o zuɣu saa shɛbi zaŋla tan piɛla n vuli bi zuɣuri.

Duu m bo ŋɔ dibu shee nyela din biɛ din ni ka teebuli ʒeya paɣabaata n nye ban ʒi di zuɣu ka doo ʒiya teebuli nyela din zaya ka keki biɛ tahabili ni n tam di zuɣu ka binnyura gba biɛ gilaasini n tamya.

Tihi n zaya ŋɔ bidisi mini bipuhiŋsi nyela ban be di gbuni wari waa bipuhiŋ yino gobila chinchini piɛlli ka gbubi zuli ka bi lo zusa bɛ shɛhi ni bidib yino bi piri namda bin kpamlim pirila namda sabila sɔɣusi piɛla.

Zamaatu nyela ban laɣim sikiritinim nyela ban be bɛ puuni amonkaa nyela din zaya ka niribi tam di zuɣu bɛ gbubila tuutanima tuuta maa nyela zaɣʒee zaɣsabinli ka goli piɛlli mini saŋmari piɛlli pa di zuɣu.

Zabili nyɛla din niŋ soojanima nyɛla ban za nimaani soojanima ata ka nyaɣi malifanima amonkahi nyɛla ban za nimaani ka bɛ nyo amonkahi maa yili nyɛla din ʒe di nyaaŋa soojanima maa pilila zipiliti niriba ayi pilila zipili sabinli ka yino pili zaɣ'biranwu.

Palli zuɣu m bo ŋɔ loori nyela din ʒe di zuɣu loori maa saɣim mi ka niribi ʒe di tooni bɛ yoola o nyee yino tabila o shee ka ye liiga dozim so yela liiga ʒee ka muɣi o maŋa ka pili zipiligu so sola jinjam sabinli so so don jinjam ka bi maani loori maa.

Salima gbibu shee m-bɔŋɔ yiya nyɛla din ʒe di nyaaŋa loori dibayi ʒe dini loori tampilim mini zaɣ'sabinli salima maa gbibu shee maʒini nyɛla din za nimaani tipa dibayi nyɛla din za dini tipa ʒɛhi ka tankpaɣu be di puuni katapila gba nyɛla din be di puuni n-toori tankpaɣu.

Diɛma diɛmbu sheei m bɔŋɔ paɣaba mini dabba nyɛla ban diɛmda diɛma maa duu puuni dabba nyɛla ban bɛni n yɛ liiga nima ka yɛ nyingokorisi ka paɣaba mii yɛ liiga nima ka zaŋ ŋmana pili bɛ zuɣuri.

Matuuka yiɣirigu tɛɛsa m bo ŋɔ matuuka yiɣirigu nyela ŋun kana ti zani ka nye zaɣpiɛlli ka niribi pali tɛɛsa maa paɣaba ni dabba bɛ yɛla nɛɛnpiɛla shɛbi zaŋla zaɣpiɛla bobi bi zuɣuri polinsi nyela ban be din ni paɣa maa sola jinjam sabila shɛbi kuli pirigi namdanima sɔŋ din ni ka ku niŋ robanim sɔŋsɔŋni maa ni.

Duu m bo ŋɔ niribi nyela bin laɣim din ni bɛ yela liiga piɛla ka ye kootusabila m pa di zuɣu niribi ŋɔ nyela ban zabira bɛ ŋmerila taba ka gohi tabi liiganima kompiwutanim nyela din tam bɛ tooni ka bi pireentire gbanpiɛla.

Jiŋli puuni m bo ŋɔ jiŋli maa pɛntila zaɣpiɛlli zamaatu din laɣim din ni niribaayi yela liiga dozim limam nyela ŋun ʒe bɛ tooni m buɣisiriba binshɛɣu limam maa pilila zipili piɛlli ban kpalim maa bi pili zipiligu fan nyela din wari zuɣu saa.

Loori n zaya ŋɔ loori maa zuɣu zama nyela ban tam di zuɣu soojanim gba biɛ di puuni bɛ kuli nyela bin gbubi tuutanima zamaatu maa nyela ban kpuhi bi nuhi zuɣu saa shɛb yela liiga piɛlli ka so jinjam sabinli ka soojanim maa ye sooje nɛma shɛb yela liiga piɛlli ni jinjam piɛlli.

Duu m-bɔŋɔ paɣa mini o bihi m-be di puuni paɣa maa mini bihi ata maa zaa nyɛla ban ʒi garo zuɣu yino gbubila siliba ka binyɛhiri be di puuni yino nyɛla ŋun za zuɣusaa ka gbubi siliba ka bindirigu be di puuni bi'so nyɛla ŋun ʒi tiŋa ka bi'so ʒe zuɣusaa ka ye liiga tankpaɣu.

Polo m-bɔŋɔ soojanima nyɛla ban be nimaani sooja yino nyɛla ŋun do tiŋa ka pili zipili sabinli ka do bini sabinli zuɣu niriba ayi nyɛla ban gba o sani yino pilila zipili sabinli ka yino su nusuri piɛla o nuhi niriba ayi nyɛla ban ʒe zuɣusaa yino pilila zipili sabinli ka yino pili sooja zipiligu ka zaŋ o nuhi gabi taba.

Mɔɣuni m-bɔŋɔ tihi ni mɔri nyɛla din kuli deei dini ni ka niriba be di puuni wabigu nyɛla ŋun za bɛ sani ka nyɛ wab'sabinli zaɣ'titali loori maa puuni ninvuɣshɛba ban beni maa so pilila zipiligu shɛba bi pili zipiligu loori maa nyɛla loori vakahili .

Ɛipot m bo ŋɔ supa maketi nyela din be ɛipot maa puuni zamaatu nyela ban be ɛipot maa puuni baaginim nyela din be maketi maa puuni ka bi yɛn da nɛma.

Salima gbibu shee m-bɔŋɔ niriba nyɛla bin be dini shɛba kurimi ka shɛba zaya bɛ zaŋla taha tooi tankpaɣu niŋ din ni ka kur'wɔɣila do din ni ka so taɣi o nuhi ayi shɛba pilila zipiliti shɛba bi pili.

Binkobiri wumsibu shee m bo ŋɔ tihi nyela din be di puuni binkobiri balibu balibu ka maa yonihi walisi walisi maa nyela ban booi booi zaɣpiɛlli zaɣsabinli ka loori ʒeya ka niribi ʒe di gbuni shɛbi ʒila di puuni so yela liiga ʒee.